Babenyayi belifundo bali mushabusi balikhukhwinyaa lifundo ni baloleleli bitsuye bakali babene babaloleleye

Uwesani wamemele isawu khumukongo ahambile kumushendo wakwarile sha blue alikhukenda ikhilila mulukyinji

Umusoleli wekhale khundeebe iya' green wakwarile I't-shirt iwanga warere khanyili mumilo Ali khu'laptop warere isimu khumeza

Iburangisi we shishombakhe shitsowe bemisileyo bitima ni tsi pikipiki.

Kamasafu ke bitungulu bakhalilekho imurwe, bubwoba butaru, kamaki kabili, tsimuka tsibili, tsinyaanya tsine, tsinduli tsili tsitaru, facedown bakhalilekho luwaande balekhilemu i'miitso, green paper bakhalakakilemo ni khabano khesi barambisile khukhalaka.

Itsukhi ili akari e shimuli shirandafu shilimo buwanga ni bunamaru.